Dumma dumma so miishshaati de'oosona. Jabanaa uttissiyo qorkkiya irzzoy dumma dumma qassi tirootiyabata miishshay assy bari sinttaa som'uwa xeeliyo heregay yukkiyan yeggiyo okkashshee shuqqoy dumma dumma go'aa immiidi doossona.

Ta tananne dura dura ges la duroosona gooppa xeella kushiya miccidi tohuwa essidi xeella la ayiba duriyoona dere ha7i taanne i duriyoogaappe ayi ashshidanaa guuttiyo durayidda dayis ha7i taanne eta xeellada la duroosona gooppa yexxoosona gooppa ayiba yexxiyoonaa.

Baasso hagaazaa immiya luxetta keettaa sinttan, dirsaa bolan Ha'iikka tamaariyoogaa giya xifatee de'ees. ha xifatee qonccisiyoge agenan tamaaranaagaa.

Cora asay ississ shiiqi uttidaaga be'eettees. ha coraa asaappe guyye baggar guyye baggar de'iyaa keettay aybba keettee? sintta baggra de'iyaa keettay aybba keettee? ane qonccissidi yootite.

Cora asay issippe issisaa shiiqi uttidaagaa be'eettees. Ha asaappe sintta baggan ya baggaara haddirssa gaxan uttidaagaappe naa'anttuwan de'iyagee ba kushiya waatiiddi de'ii, i aybaa maayi uttidee, appe qassi ha baggaara woysu asay sinttaara uttiy uttidee?

Maatta miizati so meedoosatuppe issuwaa ete maattaa yeessidi uyin dumma dumma go'aa asaa naatussi immes. Qassi me'ida maattaakka bukkin oyissay kiyidaagaa huuphiyan wottanaw, kattan yeggidi maanawu maaddes.

Dumma dumma kushe hiilatine woggati de'osona. Hegeetupe shoodiray biitta bookanasi, bookkidi dumma dummabata tokkanasi maadees. A go'ay i biittaa bookkiyoogan bookkin issi issibata tokkanawu maaddiyoogaa.

bandiraa tooki eqqidaaga sintan aapun asay eqqidee? qassi guye bagaara deiya aay awa simmidi biidi de'ii? etappe ya bagara aybbi de'ii?

Qoocciqqooccoy santtaa daaxxidi daaxxiddo santtaara ka"ida ashuwaara oyssan naa"aa issippe gatti oyqqiddogee maanaassi keehippe lo'iya kattatuppe issuwa.

Issi keettaa asay aawaynne aayiyaa na"ay bantta guuttaa na'iyo ekkidi issisaa kiyidi pootto keettaa biidi issi mala maayuwa maayidi ufayttiidi de'oosona. Eti maayiddo maayoykka wogaa qonccissiya maayuwa.

keettassi aappun peggeti de'iyoona? qassi penggiyaappe sinttara bollan beettiyaage aybba malata qonccissiyaagee? ha kettappe ushachcha baggaranne haddirssa baggara aybbe aybbe? de'iyay?

luxetta maxaafaa giigisidaageti ha qalaamiyaasa giyaagappe garssaara hara giigisida aappun asati aara de'iyoonaa? luxxetta maxaafay qassi woysantta kifiliyaagee?

Laa ayba sohoo! hagaa mala sohuwa asay tumukka darosappe dummasaappe dummasaappe yiidi xomoosanawu bessiya soho. waani uttide ishshi ane? A utetta xeelleketii I giigido hanotaa xeellite hagee woni oonika yiidi xomosanawu bessiyaba gidenne hagaa oonikka ubba miishshaa qanxxi biidi be'anaw koshshees. malaales!

naa"u yelaga naati maccanne attumma bantta wogaa mayuwaa maayiidi haa simmidi eqidoosona. eti maayido mayoykka kushe hiillan dadetidda maayuwaa. attumma na'ay ba wogaa qonccisiyaa mayuwaa maayidi duuge zaari yeedi uuttiis.

seeraa naagissiyaa tonddiyaappe uushshacha baggaaranne haddirssa baggaara aappun asati diyoona? ha asatuppe maccaageti woysee? attumaageti woysee?

Issi yelagga seera naagissiyage uttis a sunttaranne i oottiyo oosso keettara de'es. Appe ushshachcha baggarakka daagay de'ees.

hayii katta gooppa saassoy lokku gees! lo'ees goopa! miyodekka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

issi keettaa asay wollaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi pashikki pashikkidi ufayttiidi bantta naatakka ekkidi lo"o ufayssaa ufayttiidi beetoosona. hageetuppe gitaatiyaa na'iyaa qeeranna de"awus aawaynne ayyiyaa de"oosona.

luxetta keettaa sinttaara naata luxisanaassi baydda de'iyaa eraa gadawuiyaa sinttaara naata luxissanaassi baydda de'awusu a luxissido naati wontto lo'o tekka gakkanassi danddayoosona , luxetta keettayka qassi dumma dumma qalamiyan tiyettis.

issi sohoy de'iyoosa erissuwa gattiyaa xifaate xaafeti ha sohuwan xaafeti uttis. ha xifaate aybba sohuwa erissiyaagee woyggiide de'i? aybba malatide de'i? ane ha bessiyo sohuwa oditte.

dumma dumma neretetinne heerati de'oosona hegetuppe keettay meretetu yuushshuwan keexxetidi eta yuushshuwan dumma dumma zaafe uuttay dumma duma mittay de'ees.

Timirttiya tamaari wussi anjjettida maccanne attuma cora naati issippe maaran hemettiiddi beettoosna. Ha maccanne attuma naati bantta kushiyankka hashshu gattees giya lo"o ciishshaa oyqqidi, bantta huuphiyan qophiya wottidi, killippe hirkkiyo gakkiya qumaashshaa qumaayi maayidi beettoosona.

issi yelaga na'iyaa meretatanne meretatu heeraa xeellaydda ba kuushiyaa xooqqu oottada ufayttayda sinttawu simmada eeqqaasu. hageeti merettati qassi keehippe lo'iyaageta lo"o carkkuwaa immiyaageta.

Miccetti uttida kushiyappe bolla baggaara deiya malaatanne qassi appe garssara xaafeti uttida xifaatiya bolla baggaara xaafeti uttida xifaatiya i woyggidi qonccissiyako yootie?

Bootta mulxxa shurabiyaa maayida aawappe sintta baggaara hara eqqida appun asati deiyona? Ha asay eqqido sohoy qassi aymala meran aymala sohuwan eqqi uttidona? Eta qooday woyse? Eti waani eqqi uttidona. Ane qonccissite?

seeraa naggissiya issi yelaga kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi mayidi beetees; asati merettenna mala naagoosona.

cora asay giyaan dumma dumma buqurata bayzzidi bettoosona. hegetuppekka qassi issooti issoti zazzariyaa bayzzidi beettoosona. etappe issiniyo oduwaa gattiyaara baada zazzariyaa oychchaydda sintta baggaara beettawus.

Naa'u boottuppe giduwan appun zo'o booraati deiyona? Qassi ee bootta booratti aybine qashsheti uttidona? Awa simmi eqqidona?

Goshshaa murutan asay zeriyo zaletuppe issuwa gidida talbaa zeridi ha talbaa ayfee ciiyidinne ayffidi beeteesi, ha talbay immiyo go'ay asay meqqikko koollanawu maadees.

Laa hagee biitta giddon mokkidabeeyye! Hagee awankko bollappe duge woxxidaabee! Hagee donuwa gidenne hagee donoy ayba biittan mokkidee hagee ayba aradda biittan mokkidi aduqqidee? Pappayeenne hagaa kena ordenna hagee ayba daridee?

Mittaa qanxxidi, melissidi, shukkidi dumma dumma kushe hiillatun puulayidi dumma dumma go'ettiyo miishshata mexxanaassi danddayettees. Hegeetuppekka qassi: uttiyo oydiya zin"iyo hiixaa, nu buqurata yeggiyobatanne minjjiyobata giigissanawu danddayawusu.

wolayttattuwaa luxiyoo maxaafaa koyro kifiliyaagaa huuphessa baggaani toophiyaa banddiraynne qassi haddirssa baggara bollaan tohossa toophiyaa qonccisiyaa banddiraa malaatay de'ees.

Oduwa attiya issi yelaga biittane oduwaa attidi bari kushiyan oduwaa attiyo miishsha oyqqidi a sinttanka qassi oduwaa dumma dumma haggazan attiya miishshay eqqin; ha eqqida haggazawuka oduwaa attidi betees.

Issi zal'e keettan dumma dumma macca asaa maayoyinne maccaa asaa caamay maccaa asaa suree de'iyoga beesses.

Salo gufantton asay dumma dumma sohota biidi yemmoyiya sohota be'ees. Yeemmoyiya sohota baada eqqida issi yelaga macca na'iyo bee'ide deettees. a eqqido sohoykka ajjoora sossuwaa yaaggiyaaga be'idde detees.

dumma dumma kettatinne de'o keettati de"oosona. keettaa yuushshoy aybbi diiretti uttidee? qassi keettayoo ha bagga baggaara woysu penggiyaa be'idi de'iyoonii?

issi yelaga na'iya qassi doozata tokkidi dichchidi naagiyooge qassi daro go''a immees. dumma dumma bata bari huuphiyan gujjada uttaasu.

usuppuntta kifiliyaa luxanchatu maxxaafaa hisaabiyaa maxxaafaa giigissidaageeti taddese teshoma, eliyasa embaqooma, beqqele dilnesa hageeti usuppuntta kifiliyaa luxanchchatu maxaafaa hisaabiyaa gigissidaageeta.

kaamee asay issisappe harasaa baanassi maaddiyaa zammaana miishshatuppe issuwaa nuuni ha sohan be'iiddi de'iyoo kaameti issi heeraappe asay hara heeraa baanassi maaddiyageeta.

Bootta mulxxa shamiziya maayida aawappe sintta baggaara aappun asay uttiwuttidee? Qassi I maayido hara maayoy aybaa qonccissii? Ba kushiya waatiidde de'ii? Eta sinttan de'iya xifatee woygiyagee?

Luxanchchati issippe gidi eqqidi issi mala shurabiyaa sikisidi bantta luxiyo layttasi baggaa laytta bonchchidi beettoosona. Eti bonchchiyogekka bantta luxiyo layttayo baggaa gakkidoga gishshasa.

Pa! Pa! Pa! Iitay bochchoppo la ayiba.lo7iyoona deree deree deree hageetu garssan ubba ehiidi issuwa issuwa haraa haraakka walakkiyaakko ayba lo7anee eti la mule ubba dumma dummabaa maayinne som7uwan qachchayi huuphiyan qachchayi eti maayooga odanee huuphiyan qachchooga odanee baggay huuphiya toskkayidi.

Salo gufantton dumma dumma qommo ammanoyi de"iyagaappe issoyi orttodookise ammanuwa. Orttodookise ammanuwa kaalliya cora asati bataskkaanaa karen eqqidi bantta ammanuwa qonccissiya maayuwa maayidi huuphiyankka baggayi goxxidi beettoosona.

Kushe oosuwa hiilatuppe issuwa gididaga ha sohuwaan ayba beidi de'eti? Ha kushee oosuwaa hiillappe guye baggaara beetiyage aybay? Ikka aymala sohuwan uttiwottide?

Salo gufantton dumma dumma qommo ammanoy de"es. shiiqi uttidacora asay ayba ammanuwaa qonccisiyaa asee ane qonccisidi yootitte?

Tiranspporttiyanne kaamiya ogiyaa bollan issi yelaga na'aay bari motoriyo oyqqidi bululidi beetees. Appe qassi haddirssa baggaaraka dumma dumma dozati tokketi uttidageti heerasi lo'o puulaane carkkuwa immosona.

Deretettaanne taarikkiya besiya dumma dumma mittatun kametti uttidaa heeray de'ees. Ha mittaan kametti uttida heeray lo"o carkkuwa asaa naatussi dumma dumma meedoossatussi immoosona.

Bootta kopiya wottida aawappe sintta baggaara aappun miizzati de'iyoona? Qassi appe guyye baggaarakka aappun miizzati de'iyoonaa? Ha miizzatu qooday muleera aappunee? Eti so medooseye kare medoosee? Aawappe guyye baggaara hini haahuwan beettiyayi...

Dumma dumma keettatinne etaa keexoy de'ees. issi issi keettati katta keexxetiyaa keettati, de'o keexxetiyaa keettati, zal''e keexxetiyaa keettati de'oosona. keettati bantta go'an go'an dummatoosona.

Asay dumma dumma wodetun bari keettaa dumma dummabatun puulayees. Puulayidi ba keettaa loyttees. He wodetikka leemisuwassi: asay qeeri naatu yeletaa gallassaa bonchchiyo wode, machchiya azinaa gelido gallassa bonchchiyo wodiy, he wodetun dumma dumma wodetun asay ba keettaa puulayees.

Seeraa naagissiyaa appun asay sinttan de"iyoonaa? Ha seeraa naagissiyaageetuppe ushachcha baggaara aappun asay de'ii? Haddirssa baggaara aappun asay de"I? Eti uttido keettay ayimala sanqqan gorddetti uttidee?

Issi yelaga na'iyaa motoriyaa bollan kiya uttada bari kuushiyaa pude saluwaa malaataydda haa simmada miccaydda uuttaasu. Ippe yaa baaggankka qassi lo"o dooza mittay de'ees.

Mereta imotatta gididaagetuppe issi xoqqa dere bettees. ha xoqqa deriyassi guuyye baggaan saloykka bettees. appe sintta baggara maatay mittay de'ees. ha derekka keehippe daro lo''ees.

laa keettiyo hanno ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro hagee ubba asaakka erettenna malaales.

Bootta sohuwa bollan wottido karetta caammay beettees. Ha caammaykka qassi wottanaassi asawu injjetiyagaa, asaayyo xoqqu giidi urqqaa wodiyan wottanaayyo maadees.

cora asay zannaqaa sohuwaa shiiqqidi issoy issuwaara tukkiyaa uyyiidi kattaa miiddi qassi kare biittan ka'ettiyaa tohuwaa phonqqettaa kaassaakka telebizhiniyaan bee'idi cora asay ha sohuwaan uttiis.

Kushiyan gatimaa oyqqida aawaappe haddirsa baggaara aappun maccanne attuma asay de"iyoonaa? Eti qassi ayiba maayuwa maayi uttidonaa?

Goshsha murutta sohuwan eqqida asatu sinttan de'iya olla bookkidi biitaa di'oy meenna mala biitay meccetidi bena mala gidi di'uwaa olla bookkidoge de'ees. Ha di'uwa ollasi go'ay aybe giko biitay di'uwan meccettidi benamalasa.

Asay bari keettaa dumma dummabatun puulayees. Leemisuwassi issi lasi uxettaa luxidi anjjettiyo wode bari keettaa dumma dummabatun puulayees, ufuuppaa punni wottidi, maataa laalidi dumma dummaban asay bari keettaa puulayees. Dumma dummabatun.

Goshsha murutan mokkida katta attumasay, maccassay, naati cimmay issippe shiiqidi issippe maadetidi ootiyoode aybba lo''ees giideti. Issoy issuwaara kushetti oottiyoode oosoykka kanttees. Oottiya asawukka daro ufayssay siyeettees. Hagaa mala oosoy keehippe daro malaaliyaaba.

Dumma dumma ushshaa qommoti de'oosona. He ushshatuppe issoy ha sohuwan beettees. Ha ushshaa sunttay aybaa geetettidi xeesettii?I qassi ay mala tuchchan tucetti uttidee?

Keettaa keexxiya ichchashu asati de'oosona. Ha asatuppe oyddu asati keettaa huuphiyan de'oosona. Ha oyddu asatuppe keetta huuphiyan de'iyageetuppe naa''ati naa''ati hookidosona, naa''ati eqqidosona, garssa sa'an de'iyaagee eta pude xeeliidi beetees.

Dumma dumma ushsha qommoti de'oosona, ushshaa qommotuppe issuwa nuun be'ide de"ettees. Be'ide de'iyo ushsha suntta aybba giidi xeessiyo qonccissidi yootite.

dumma dumma mittata dumma dumma qommo maatata issipee shiishshidi dooridi ammanuwaa wogaa qonccissiyaa asay issippe shiiqidi tamaa eettidi guuliyaa xuuggidi beettes.

Cora maccassay issippe shiiqi uttidi eqqidoosona. Etappe qassi sintta baggaara paranjja santtay tokketi uttiis. Ha paranjja santtaa ha maccasatuppe naa"ati bantta kushiyaan oyqqi oyqqidi hankkoota bessoosona. Etappe haddirsaa baggaara issiniyaa ba kushiyaa xaaxada qoomada eqqaasu. Hankko asa ubbay ha xeelide santtaa eti bessiyooga be'oosona.

Issi yelaga na'ay dumma dumma oduwaa aattide de'ees. oduwaa aattiyo miishshakka qassi issi yelagay a sinttan eqqidi appe duuqide de'ees. qassi etappe guyye baggara cora asay hemetide dees.

Goshshaa oosuwan asay tokkiyoo dumma dumma doozati doosona he doozatikka leemisuwaassi xalotiyaa naatiraa aguppiyaa keppuwaa hageeti tukke xaleta geetettidi asay ba darkkonne daarichchan tokkiyoobata eta qassi hayitta tukkiyan yeggidi uyeettes.

Yettaa yexxiya cora asay issippe dembbaa kiyidi bantta wogaa qonccissiya hadiyaa maayuwa maayidi banttaa kushshiyan tooraa oyqqadi issippe yexxiidi beettoosona.

mittaa aifeti asai maanaassi keehippe lo77iyaageetanne minkka qassi keehippe mal77iyaageeta ha sohan beettiya mittaa aifee aibaa geetetti? ane ha mittaa aifiyaa qonccissidi yootite?

ha oduwaa gattiya issi maccaasiyaa deawusu. ha oduwaa gattiya maccaasiyaa ba qooriyan zo'o shaashiyaa qachchada karetta kootiyaa maayada beettawusu. ha maccaasiyaa gattiyo odoikka 'nuuni dere doona' yaagaidda beettawusu.

Kushe oosuwan puulayi giigissido uttiyo oydiya dumma dumma maayuwa mayssidi, sikkidi giigissidi, kushe puulan giigissido oydee de'ees. He oydiyassi giddo giddo baggan dumma dumma mittaappe giigidabati de'oosona. Kushee giigissido hiillata etikka.

doozatu miyyiyan eqqida aappu naati de'iyoonaa? doozatu sunttay qassi aibaa geetettii doozatuppe guyye baggaara de'iya keettai ay mala qalamiyan tiyettide?

sayniyaa bollan wottido kattaa sunttay aybaa geetettii qassi ha kattaappe gidduwan de'iyaagee aibaa giidi xeasiyoni sainiyaa yuushuwan muleera de'iya kattaa qooday woysu qommo?

Yelaga attuma na'aay bari huuphiya ciirisi qanxxisidi bolla bagga karetta qalamiya tiyisidi uttis. Appe ya baggaaraka hara huuphiya qanxxiya na'aay de'ees.

yelaga na'ai aibaa bollan zemppidi eqqi uttide? i ba tohuwan ay malatiya caammaa wottide ay malatiyaa maayuwaa maayide appe guyyessa baggaara de'iya keettay ay malaqalamiyan tiyettide?

Bambbariyaa yuushuwan de'iya kattaa sunttai ayba geetettii? ha kattay qassi waani uttide? waanidi wodhdhide bambbariyaa yuushuwan ane qonccissidi ha kattaa sunttaa odite?

uttida na'ee sintta baggaara de'iya xifatee aybaa qonccissiyaagee ha uttida na'eeppe qassi hefintta baggaara aybaa malaatay beettiidde de'ii?

dumma dumma dere asaynne so asay de'ees issi yelaga maccaasiyaa guutta lo'iyaa na'aa tookkada wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayada eqqaasu a maayido maayoyikka kushe hiillan dadettida maayuwaa.

ammanuwa yetta yeexxiyaa cora naati issippe maaran ammanuwaa yetta yeexxanayo biide de'oosona. eti qassi maayyido maayoykka eefudiyaa giyo maayoy giigidaaga maayyidoosona.

aappun so asay ha sohuwan de'ii ha de'iya asaappe aappunay attumee aappunai maccee woisu guutta naati de'iyoona woysu cima asay de'ii qonccissidi eti maayidobaara gattidi yootite

karetta suriyaa gixxida na'ay ayba bollan kiyidi utti uttide qassi appe guyye baggaarakka nuuni aybaa be'iidde de'iyon ba kushiyaa waati uttide

Dumma dummabatussi asay go"ettiyoo baahilaawe xaaleti de'oosona. Ha baahilaawe xaaletuppe shooshshaa jaalettiyaa maataa be'idi dee"ettees.

Issi bollan shiishshi wittido macca asaa caammayi de"es. Ha macca asaa caammayi paapirkkatun giigidi asayi tohuwan wottidi issi sohuwappe issi sohuwa baanawu meeguwawu dumma dumma sa"aara biyabati asaa saxxennanne caddenna mala maaddoosona.

dere asaynne so asay issippe shiiqi uttidosona. etappe aappun asay sintta xeeran uttidona eta kaallidi qassi aappun asati uttidona ha uttidaageetuppe maccaasati woyse attuma asati woyse?

pootuwaa bollan de7iya yelagaa sunttai oona geetettii appe qassi sintta baggaara de7iya xifateekka aibaa qonccissi

deretettanne taarikiya bessiya dembba kiyidi issippe asay zattide de'ees. qassi ha deetetaykka naagetanna mala yuushshoy diretti uttiis, qassi I direttido dirshsaykka mittappe pooxxidobatunna

huuphe keettan uttida na'ay ba huuphiyaa waati qanxxisside i aybaa maayidi uttide awa simmidi qassi utti uttidee ane hagaa qonccissidi odite

issi leemo keettaa penggen aawainne aayyiya guutta naata tookkidi naa"aykka penggen eqqidosona ha leemo keettaappe ereme baggaara muuzee papayai uuttay ha doozati de'oosona

issi yelaga na'iya bica kootiyaa maayada bica shuraabiyaa maayada ba ammanuwaa qonccissiya malaata ba qooriyan qachchada ba huuphiyaakka lo"o hanotettan dooqissada naa"u baggi shaakka oiqqada ba kushiyan duga zaarada beettausu ippe guyye baggankka qassi lo"o misilee de'ees

daro attuma yelaga naati wolaytta wogaa maayuwa dunguzza maayidi bantta hashiyanika toorra essidi ziiriyani eqidi beettosona.

Pa! Hage la aybba lo"i! Shixxa bolli yegidooge wolaytta woga qonccissiya pooxa hiixooge hagee aybba lo"i! Be'ida asi ubbi haga malaalettene! Hagee nalalissiyaaba keehippe daro lo"iyaaba.

Bayzziyoonne shammiyo zal''iyaa sohuwan asaa naati luxanassi maaddiyaa pitaletta qoodiyoo pitaliya qooda erissiya haa huu giyo Aamaratto pitaliyanne Wolayttatto Inggilizzatto xuufiyaara diyaa pitaale bayzzettees.

Salo gupantton dumma dumma zannaqqa sohoti de'oosona. zannaqqati de'iyo sohuwa asay addussasappe yiidi he sohuwan ufayttees pooccamees, miiccees kaa'ees dumma dumma potuwa denddees, he sohuwan naa''u asati yiidi upayttide miiccidenne pooccamide beettoosona. Zannaqqa sohoy miishshakka demmissees.

Seeraa naagissiya heezzu asati issippe uttidi sinttawu xeelliiddi beettoosona. Seeraa naagissiya asati issi heeran danoy, daafay, Kobay kiyenna mala maaddoosona. Hegaappe kareera asay asaa bonqqennanne boggenna mala maaddoosona.

Toho kuwaasiyaa phonqqiya aappun attuma naati ha sohuwan inttiyoo beettiyoona? Eti qassi maayido ispporttiya maayuwaappe etappe dummatiyaagaa maayida woysay eta giddon de'iyoona?

dere cora asai issippe shiiqi uttidaagaa sinttan sinttawu kiyidi tolxxugi beettiya yelagaa sunttay oona geetettii amiyyiyan de'iya xifateekka woygii oona yaagii?

Dere dere wuuwuy! haga ta sintappe efitte, haga diggite, hagee aybba yashshiya do'e! hage haatta giddon de'iyaa do'atu haga hawulashuwaa asa paxa mittigees giyoogee hageyye! hagee asa paxxakka mitanna tumukka mitana, haga efitte hage haatta garssan de'iyaa do'a, haattakko naa''antto shiiqikke.

Dumma dumma mittaa ayifetinne atakiltteti de'oosona. Hegeetuppe qayisiree biitta giddon moogin mokkiya kattatuppe issuwa. Qayisiree mokkidi mokkidaagee qassi miskkatin a miskkataa bookki kessidi kattidi meettes. Assi go'ayikka suuttay paccido asaa maaddes.

kattaa midde de7iya asatu sinttan de7iya kattai aibaa geetetti? qassi etappe sintta baggan de7iya ushshaakka aibaa giyoona?

Zo'o shunkkuruutee asay dumma dummabaara kattaa kattanaassi go'ettiyobatuppe issuwa. Koyrottidi kattaa kattanaappe asay anccidi shunkkurutiya katti makkidi shunkkurutiyan kattaa haa A bolla gujjidi dumma dumma kattaara kattees.

Dumma dumma asay ba puula loyttanaw go"ettiyo miishshati de'oosona. Hegetikka huuphiyaa tiyyanaw, som"uwa tiyyanaw, bolla tiyyanaw, asay ba bolla kifiliya tiyyaanassi go"ettiyo miishshati ha sohuwan naa"u baggan shaahettidi bollan ichchashshay garssan ichchashshay de'oosona.

kushe hiillan dadettida maayuwaa sonttay aibaa' geetettii i qassi aappun qomo qucuutiyan dadetti uttide aapppe garssaara beettiyaagee aybay?

Gastta asaa luxetta keettan cora asayi issippe uttidi luxiiddi beettes. Luxiya asatuppe Issoyi bari kushiya denttidi oychchido oyshaassi zaaruwa immanaassi kushiya dentti wottis.

salo gufantto dumma dumma ammanuwaa kaalliya asay de'ees ha sohan ayba ammanuwaa kaalliya asaa be'iidde de'iyon woiysu asay de'ii etappe guyye baggaara qassi de'iya maayuwaa malkkee ayba malatii etappe sinttaara qassi aybee de'iya

Dumma dumma kushe hiillatinne wogati de"oosona. Kushe hiillatuppe qunuunay kattaa wottanaasi kattaa qum"anaassi maaddes. Masoope qassi a bollan dumma dumma kattata wottidi maanawu maadeesi. Zazaree kattaa zazaranaassi maaddes.

doozata tokkiyaa aappun asai ha sohuwan de7ii? ane qonccissidi yootite ha doozaa tokkiyaa asatuppe kuyye baggassaara aibai beettii? etappe qassi aappunai xoqqu giidi xeelliiddediyoona? aappunay hokki uttidona?

Orttodoogise ammanuwa kaalliya asati bootta mayuwa mayidi masqqaliya tookkidi pulaaliya punniidde dumma dumma oduwa aaattiidde ogiyan issippe zattidi hemettiiddi de'oosona.

Asay booraa xiikkidi modhdhissidi, modhdhida booraa ashuwa shukkidi mees. Modhdhida booraa ashuwa shukkidi miyodekka keehippe mal"eessinne asaa qassi maaddees.

yelaga naiya ba kushiyan oiqqawottido xifatee woigiyaagee? ippe guyye baggaara aappun asai beettiidde de7i? qassi i guyyessa baggan aappun dooza qommoti de7iyoona?

oduwaa aattiya yelaga bitanee aibaa maayi uttidee appe guyye baggaara qassi duge yedettida maggalashoikka ai malatii appe sintta baggaara de'iya xifatee woigiyaagaa qonccissiyaagee?

qunuuna bolla yeechchaa hiixxidi qolido dumma dumma kattay ha sohuwan de'ees ha kattaa sunttay aybaa geetettii ha kattaa yuushuwan qassi aybay de'ii ane qonccissidi yootite

Aappun makiinati ha sohuwan beettiyoonaaa? Ha makiinati uttido sohoikka ay malatii? Ha makiinati de'iyo sohaappe guyye baggaara aibee beettiyay? ha makiinatuyyo ushachcha baggaara aappun makiinati de'iyoonaa? Haddirssa baggaara aappun makiinati de'iyoona?

toho kuwaassiyaa phonqqiya naa77u citay issippe baaxiya dembban gelidi issippe phonqqidde de7oosona. ha eti phonqqiyo baaxiya dembbaykka keehippe daro lo77iya maatan giigi uttis.

bootta saimiyaa bollan de'iya kattaa sunttai aibaa geetetti ha kattaa miyyan qassi de'iya harabay aybee appe qassi ya baggaarakka aybaa be'iidde de'iyoonee

Goshshaa bollan mokkida doozati la aybba lo''iyoona! haray attin hage miizzay atin asanne ma ma gees, dere dere lo''essi haga hagan aybba kattaa zeridoona? haga qassi aybbira gattidi bull''idoonashsha! hagee aybba lo''i!

Dumma dumma doozzati heeraa carkkuwa loyttiyanne heeraassi de"iya lo"o puulatettaa immiya doozati de"oosona. He doozatikka qassi asaa naatussi dumma dumma medoossatussi lo"o carkkuwa immoosona.

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxiyo maxaafaa heezzantta kifiliyagaa Maxaafaassi bolla baggay maata meraan galbbay kametti uttiis.

Dumma dumma doozati asaybar keettaa yuushshuwan tokkidi, bar keettaa yushuwaa puulayanaw go''ettiyoogeetuppe issuwaa. Doozay qassi harabay lo''o carkkuwa he heerassi immees.

Asay bari puulaa loyttanassi go''ettiyo dumma dumma miishshati de'oosona. hegetikka qassi som''uwaa tiyanawu, huuphphiyaa tiyanawu, sintta tiyanawu go''ettiyo dumma dumma puulaa loyttiya miishshati de'oosona.

Goshshaa oosuwa bollan issi yelaga bitanee boorata waaxidi goyiyddi beettees. Booratu morggiyan de'iyageekka qanbbaraa geetettees. Qanbbaraassi gidduwan qachchidi biittan essidi goyiyogee kaduwa kaduwayyo guye biittan gelissidoogee biratay de'ees.

a zal'iya yeggiyo cora borssatuppe attuma asay oyqqiyo borssay awugee? Macca asay oyqqiyo borssay awugee? Qassi attuma asaykka macca asaykka oyqqiyo borssay awugee?

Yeemoyyiyaa sohuwan biidi eqqida maccanne attuma naati de'oosona. Ha yeemoyiyaa sohuwa xommissiyageeti lo''ossona.

Yettaa aattiya dumma dumma miishshati de"oosona. Dumma dumma miishshatuppe sohaani asaa cengurssaa addussidi darosan de'iya asaa sissiya yetta miishshaa be'eettes. Ha yettaa miishshay asaa cengurssaa xoqqissidi haahuwan de'iya asay siyanaadan maaddes.

Erettida kaaletiya aawati sinttaara eqqidi hara asatussi dumma dumm a bantta oosuwaba odidenne etaara qassi bantta qopa shaakide beettoosona. Bantta haddirssa kushiya xoqqu oottidi oduwa etaw aattiyo miishsha bantta kushiyan oyqqidi beettoosona.

Dumma dumma alleequwa miishshati de'iyaageetuppe asay ba kushiyan qachchiyo alleequwa miishshay ha sohuwan dees. Ha alleequwa miishshay kushiyan qachchin keehippe asaa aalleqisses.

issippe shiiqi uttida asai aybaa oottiidde de'iyoonaa eti qassi aappun citan shaahettiyoonaa macceeyye attumee eta citai woisu citay de'ii? citaappe qassi ya baggaara nu be'iidde de'iyo xifatee woigiyaagee?

Kushe hiillaappe giigissido so miishshay aybba lo''i! so miishsha garssan asay dumma dumma ba sooba qodidi wottana danddayees, ba maayyuwaa wottana danddayees, harabata wottana danddayees. La ha kushe miishsha aybba lo''iya ooso!

Tuummoy gadiya shooqa goyidi goyyido gadiyaan tokkidi tokidooga mokki kiyin haatta ushshidi bul"iddi i gakkiin shodidi melidaaga giyaa bayzzanassi shiishshidooga. Hegakka qassi I immiyo go"ay dumma dumma go"ata asaayo immees.

keettay ayban kametti uttidee keettaappe qassi ushachcha baggaara de'iya doozatu sunttay aybaa geetetti ?

haluxiyo maxaafai woizantta kifiliyaa maxaafai ha maxaafaassi qassi bolla baggaara de7iya xifatee woigiyaagee ane qonccissidi yootite

hayya! hayya! hayya! gonddalliya oyqqidi, toora oyqqidi, bantta beera bessiiddi yettanchchati pargguliiddi beettoosona, haya! xeella eti haniyooba, aybba lo''iyoona. la hagaa eta morkke yiyyakkone hageeta be'idi yayyidi guyye simmanappe atin ha etakko heera shiiqqi!

Afikkaattuwa ayfee afkkaatuwa ayfiya moogin mokkidaagaa bull'idi dichidi hannin ciishshaa ciiyidi gakkidagee ayfidaagaa ayfidaagee teerin maxxidoogaa issisaa shiishidoogee de'ees, hegeekka qassi maanawu maaddees.

wuussaa giya xifatiyaappe sintta baggaara de'iya xifateti aybee aybee qassi toophphiyaa giya xifatiyaappe garssaara beettiyay aybee qonccissada yoota

maccanne attuma asai issippe goshsha oosuwaa oottanau bantta kushiyan aibaa aibaa oiqqidi biidde de7iyoona etappe qassi ya baggaara guyyessaara beettiyaagee aibai

otaa naatussikkane baasu gidiya dumma dumma keettati de'oosone keettatuppe keettay ayba qalamiyan tiyetti uttite qassi keettaayyo bolla qorqqoruwaa qalamee aybaa malatii appe sintta baggaara aybee de'iya

daro asay issippe shiiqidi wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi de'oosona hegeetuppekka qassi sintta baggaara wolayttattoonne amaaratto pitaliyan xaafettida wolaytta laytta laamiya giya xuufee de'ees. etappe qassi issoy ha daro asaappe issoy gifaata qonccissiidde kaaraatiya pude guppidi durssaa duriiddi beettees.

oyddu asati uttidaageeta be'eettees. oyddu asati uttidaageetuppe woysay maccee? woysay attumee etappe qassi okkidi duge xeelliyay oonee sinttau xeelliyay woyse?

Mereta imotatuppe issoy xoqqa dereta. Ha xoqqa dereti keehippe qassi daro lo''oosona daro yeemoyoosona. Ayssi guyye sinttaykka keehippe puulatti uttiis. Be'anassi ayfiyassikka yeemoyiyaaga lo'iyaagaa gidees.

Aybaa qonccissiya banddiraa ha sohuwan be'iidde de'eetii? Ha banddiraikka ay mala qalamiyan xaafettidee? Ha banddiraappe addirssa baggaara aibee inttessi beetti?

cora asay issippe shiiqidi eqqidaageeti aibaa qonccissidde de'iyoona qassi eti aiba maayuwaa maai uttidona. eti eqqido sohaappe guyye baggaara penggiyan de'iya xifatee awa efiyaagee aibaa bessiya xifate?

goshshaa muruta oosuwaa bollan cora asai aibaa oottiidde beettiyoona? ha cora asaappe sintta baggaara woisu asai de7ii? qassi etappe guyye baggaara hara aibaa be7eetii?

issi yelaga na'ay huuphe keettan huuphiyaa qan'issanaassi utti uttiis qassi ha na'aikka huuphe keettaa maayuwaa maayo uttiis. appe sintta baggaara e dumma dumma huuphiyaa giigissiyo miishshati beettoosona.

Orttodoogise ammanuwa kaalliya cora asati bataskkaanaa sinttaara kareera soo geliiddi de'oosona. Hegeetuppekka qassi naa"u attumaageeti Kare baggaara pengen eqqidi etappe issoy adil'e ciishsha, zo'o ciishshanne maata malatiya ciishsha de'iya naxalaa mayidi huuphiyan bootta shaashiya qacidi kare baggaara eqqis.

qunuunaa bollan aiba aiba kattai ka77idi woxxi uttide s qassi ha kattaappe ee intte dosido kattai augaakko qonccissidi ane yootite?

dumma dumma kushe hiillatinne wogaa oosoti de'oosona. kushe hiillatinne wogaa oosoti de'iyaageetuppe zadaluwaa bollan kaqetti uttida heezzu zadaluwaa bolla de'iyaageetu sunttay aybaa geetettii zadaluwaa bolla qassi gede yegettidaagee aibaa giyoonii?

keettaa puulayiyo aybaa ha sohuwan be'iidde de'eetii keettaayyo qassi penggeekka awa baggi simmi uttide keettay ayba qalamiyan tiyettide

keettaa pittiyo keexaappe sintta baggaara de7iya eso miishshai aibaa geetettidi xaeesettii anee a sunttaa qonccissidi i immiyo go''aara gattidi ootite keettai qassi ai malaqalamiyan kiyetti uttite?

keettaa penggen zal77e keetta gidiyoogaa qonccissiya aibai aibai de7ii? keettaa penggen ushachcha baggaara eqqidai aibee? qassi keettaa penggen haddirssa baggaara de7iyai aibee? soo geliyoosan bolla baggan de7iya xifatee woigii?

bootta mulxxa shuraabiyaa maayida na'aappe sinttaara eqqida aappun asati de'iyoona qassi appe guyye baggaarakka aybee beettiyay bari huuphiyaa waati uttide

intte be'iidde de'iyo misilee aybay ha misiliyaayyo hanotettay waani uttidee aybaa malatii aybaa qonccissiidde de'ii amattumatettaara gattidi yootite?

bootta mulxxa koppiyiyaa wottida aawaappe guyye baggaara aappun asati de'iyoonaaa appe qassi ushachcha baggaarakka aappun asati de'iyoonaaa appe haddirssa baggaara seeraa naagissiya aappun tonddeti de'iyoonaa?

naa"u maccaasatuppe sinttan de'iya dumma dumma buqura sunttay aybakko aybakko buqura sunttaa qonccissidi yootite qassi ha naa"u maccaasatuppe ya bakkaara eqqidi xeelliyaa aappun attumaasati de'iyoona

goshshaa bollan toketti uttida qobbuwaa puutiyaa be'eettees qobboykka qassi dumma dumma go"aa immees i immiyo go"aappe issoy buddeenaa bashiya quccanaassi maaddees

issi ammanuwaa kaalliya cora asai uttidaagee aiba ammanuwaa kaalliide de'iyoona qassi eti uttidoy aybaa giddon uttidoona etappe guyye baggaara de'iya dirssay aybaa dirssay?

baaso oosotuppe issuwaa gidiya ayba oosuwaa ha sohuwan be''iidde de'eetii ha baaso oosoi aybee ane qonccissidi yootite ha baaso oosuwaassi ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara aybay aybay de'ii ane qonccissite

ayba ammanuwaa kaalliya asa ha sohuwan be'eetii woysu asay inttessi beettii qassi sintta baggaara de'iya karetta maayuwaa maayidaagaappe ushachcha baggaara de'iyaagee ay malatiya maayuwaa maayi utti?

diriiphphaa kiyidi polotika oduwaa gattiya aawaa sinttan eqqidai aibee qassi i aibaa maayi uttidee ba kushiyan aibaa oiqqide ba qooriyan aibaa qachchi uttide?

Aappun de'o keettati beettiyoona? Ha keettaappe haahuwan woysu qeera naati de'iyoonaa? Ha keettaappe guyye baggan darkko daariinchchan aybee aybee toketti uttiday?

dumma dumma meretatinne heerati de'oosona hageetuppe hariya caani ekkidi biya sinttaara diyaa bitaniyaappe guyyeera aappun haree caanettidi bii

dumma dumma keettatinne de'o keettati de'oosona aappun de'o keettati de'iyoona keettatuppe guyye baggaara beettiyai aibee etappe qassi sintta baggaarakka de'iyay aybee

ayba buquray ha sohan intte xeelliyoode inttessi beettii? ha buquraa yuushuwan qassi eqqida asaykka woysu asee? ay mala asee? ane qonccissite?

goshsha oosuwaa bollan de7iya cora asati aibaa oosuwaa oottiidde de7iyoonaa etappe sintta baggaara aappun asai etakko yaa simmidi eqqidee qassi ha sohuwan aappun maccaasainne aappun attuma asai de7ii

ha saaminttan giya xifatiyaappe garssa baggaaranne bolla baggaara de'iya xifatee aibaa qonccissia xifatee qonccissiyoobaa anee shsh birshshettaara yootite?

Aappun yettaa yexxiya asaa ha sohuwan be7eetii? yettaa yexxiya asatuppe woyssay maccaageete? woyssay attumaagee? ha yettaa yexxiyaageetuppe sintta baggaara de7iya xifatee woyggiya xuufiyan xaafettide?

yeechchaa bollan wottido kattaa sunttay aibaa geetetti kattai qassi aappun sohuwan cuketti qanxxetti uttide anee ha kattaa sunttaa loyttidi qonccissi yootite

asaammino asho keettaa giya cuufiyaappe sintta baggaara aybee beettiyay appe qassi garssa baggaarakka woiyss attuma asay eqqi uttidona ane hagaa qonccissidi yootite

zo'obaa bollan uttida ushshaa sunttay aybaa geetetti qassi aappun ushshati de'iyoona ushshaappe guyye baggay ay mala qalamiyan tiyetti uttite

cora asati banddiraa tookkidi issippe eqqidaageetu sinttan woisu asai uttidona? ha uttidaageeti qassi bantta kushiyan aibaa oiqqi uttidona?

yelaga lo'iya na'ay aybaa oottiidi de'ii? I gixxido suree ay malatii? appe haddirssa baggaara aybay de'ii? qassi appe ushachcha baggaarakka woysu asati beettiyoona?

issi yalaga na'ay wolaytta wogaa qonccissiya pooxaa ba kushiyan naa'u kushiyan oyqqii pude xoqqu oottidi ha xeelliidde beettees ha na'ai eqqido sohaikka keehippe puulattidi lo77iya so'o appe guyye baggaassan dumma dumma doozati de'oosona.

sonne kare meedoosati de7oosona. ha sohuwan nuuni be7iidde de7iyoogee so meedooseeyye kare meedoosee? qassi aappun meedoosata ha sohuwan be7iidde de7iyooni? ha sohuwan nu be7iidde de7iyo meedoosaa sunttai aibaa geetettii?

yeechchan wottido dumma dumma kattaa qommoy de'ees ha kattaykka bilanddoy pilay boyee de'ees ha boyetuppe qassi gidduwan daatta barbbaree de'ees ha daatta barbbariyaappe ha bagga miyyaara boyiya bolla bilandduwaa maanaassi wottido birata mooqee de'ees

asai zannaqqaa zannaqiyo sohotun beettiyaabatuppe issuwaa gidiya donuwaa xiixxidoogaa achchan ya baggaara de'iyaagaa sunttay aybaa geetettii? hane qonccissada yoota?

diriiphphan shiiqqi uttida cora asati de'iyaageetuppe haddirssa baggaara koppiyiya wottida aawaappe ushachcha baggaara aappun asai de'ii haddirssa baggaara aappun asai de'ii eta sinttan aibe aibee de'iya

Issi pooqe keettan sobuqura gidiya uttiyo oydee soofa oydee de'ees. qassi ha keettaassi bollaarakka duge poo'iya poo'uwaa xomppiyaa naa'u xomppeti de'oosona?

Goshshaa murutaa giddon eqqida aaway ay malatiya maayuwaa maayi uttide? Qassi appe guyyessa baggaarakka goshshaa murutan mokkida doozay aybaa getettii?

tiranspporttiyaanne kaamiya ogiyaa bollan biidde de'iya aappun asaa be'iyon ha biidde de'iyaagaappe ya baggaara aappun asai eqqidee qassi eti eqqidosaappe miiyyessa baggan aibee de'iya

karetta maayuwaa maayidi bootta caamaa wottida aawaappe haddirssa baggaara aappun guwaaziyaa phonqxiya naati eqqidona. qassi eta sinttan aappun naati uttidona. etappe haddirssa baggaara qassi adil'e ciishshaa maayidi eqqida woisu asati de'iyoona?

seeraa naagissiya naa''u asatinne issi yelaga na'ay ha sohan beettoosona hageetuppe ha seera naagissiya naa''atuppe ya baggaara uttidaagee ba kushiyan woraqataa oyqqi uttiis ha seera naagissiya naa''u asatikka bantta kushiyan woraqataa oyqqidi sinttawu simmi uttidoosona

penggen eqqida bitaniyaappe bolla baggan de'iya xifatee aybaa yaagidi qonccissiidde de'ii? qassi he keettaa yooshoy direttido dirssay aybinee ayba qalamiyan qatiyettide?

deretettaanne taarikiyaa bollan aappun asata be'idde de'iyoni asatuppe aappunai maccee aappunai attume eti aybaa tookki uttidona?

keettaa puulayyo dumma dumma qommo ufuufati ha sohuwan de7oosona. ha ufuufatuyyo de7iya qalamee aappunee? eti qassi waani wani utti uttidona?

maataa midde de'iya meedoosaa sunttai aibaa geetettii meedoosaayyo malkkeekka ay mala malkkee i de'iyo sohay awaane?

sonne kare meedoosati de'oosona hemettada baydda de'iya meedoosee sunttay aybee a baydda de'iyoosaa sinttan aybee qassi de'iyay

huuphiyaa qanxxissiya na'ay awa simmidi utti uttite? Ane qonccissidi odite?

ammanuwaa markkatettaa odiya yelagana ay sintta baggaara de'iyaagee ba kushiyaa waati ottidee i ay mala maayuwaa maayidee ay mala caammaa wottide appe guyyeerakka appun asati de'iyoona?

yettaa yexxiya aappun asai ha sohan de'ii ha yettaa yexxiya asay aiba maayidona bantta hashiyankka aibaa tookkidona etappe guyye baggaara aibee de'iyai ane qonccissidi yootite?

Ogiyaa oosoy baaso haggaazaappe issuwaa gidishin ha sohuwan uttidi oottiya aappun attuma asata be'iideti? Ani aappun attuma asay uttidaakko qonccissidi odite?

Yettaa yexxiya aappun attuma asay ha sohuwan de'ii? Ane qonccissidi yootite? Ha yettaa yexxiya asaappe guyye baggaara beettiyay aybe? Etappe qassi aappun asay duriidde beetti?

yelagana ay awan uttidabaa malatii aybaa ootissanawu utti uttide ba qooriyan aibaa qachchidee ba sinttan qassi ai mala baatii uttide a huuphee waani uttide?

koyro yohaannisa kiitaa issuwaa laappunaa giya xifatiyaappe bolla baggaara de'iya xifatee woigiidde de'ii? qassi ha xifatee ay mala qalamiyan xaafettide?

issi bitanee ola miishata ba kushiyan oyqqidi beettees ha bitanee ba haddirssa kushiyan gonddaliyaa oyqqidi ushachcha kushiyan ba tooraa hashiyan wottidi huuphiyankka qassi wonnuwaa qachchidi appe sintta baggaara yiya allagaara olettanaassi giigi uttis

kaamiyaanne xiranspporttiya ogiyaappe hefintta baggan zal"iyaassi giigissido murutaa sunttay aybaa geetettii? ha murutaa achchan qassi aappun asai beettiidde de'ii?

Bootta tuchchan tucetti uttida ushshaappe hara woysu ushshati a miyiyan de'iyoonaa? Bootta ushshay qassi bootta tuchchan tucettida ushshay aybin kametti uttide?

attuma na7aa sinttan de'iya meedoosatu sunttai aibaa geetettii eti qassi aibi giddon ha meedoosati de7iyoona hane ha meedoosati de7iyoosohaanne eta sunttaa qonccissidi yootite

musuliime ammanuwaa kaalliya cora asai issippe de7oosona. ha asaappekka heezzati sintta baggaara goinniidde beettoosona. ha goinniyaageetuppe heezzatuppe issoi ba huuphiyan pooxaa wottiis naa77ati qassi bantta doonan poxooruwaa wottidi boottamaayyo maayidi beettoosona.

naa'u yettanchchati issoi issuwaa xeelliidde uttidi bantta kushiyan aibaa oyqqi uttidona qassi eti ayba maayuwaa maayi uttidona' aa eti uttido sohoy aibaa malatii?

issi ammanuwaa kaalliya cora asai diriipphaakkii uttidaageeti bantta kushiyaa waatiidde de'iyoona eti qassi waani uttidona etappe sintta baggan de'iya xifatee woygiyaagee aybaa qonccissiyaagee?

aaho goshshaa dembban paranjja santtay yafaran yafaran toketti uttiis qassi ha santtaappe sintta baggaara maatay de'ees. appe qassi guyye baggaara dumma dumma mittaa qommoti de'oosona. guyyeera haahuwankka saloy beettees.

issi maccaarippe ushachcha baggaara aappun attumaageeti de'iyoona'a haddirssa baggaara aappun attumaageeti de'iyoona'aa eta ubbaa qoodai maccaariira gattin woysee?

dumma dumma keettatinne eta keexoi de'ees keettaassi gina shaahuwan pude kaafi oyqqidaagee aybaa geetettii haqqassi gina shaahuwan kaafi oiqqidaagaa lukkidi gede kanttidaagaa aybaa giyo?

issi gastta aaway ba huuphiyan koppiyiya wottidi ba qooriyankka bootta pooxaa xaaxidi bolla kootiyaa maayidi oduwaa gattiidde eqqiis ha aawaappe ya baggaarakka dumma dumma doozati de7oosona

kaamiya ogiyan hiniira ha yiidde de'iya na'aa sinttaara yaabiya na'aY aibaa kaamiya ogiyaara ekkidi akko yaa biidde de'ii ane ha biidde de'iya na'aa qonccissada yoota

giyan caammaa baizziyaanne shaammiya asai de7oosona. ha caammai macca asaageeyye attuma asaagee? caammai qassi ai mala caammai? caammaa hanotettaa qonccissidi ane yootite.

cora asai issippe wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi macca asainne attuma asai maaran issippe hemettiidde beettees. ha asaappe guyye baggaarakka keehi cora asai uttidi eta xeellees.

Aybba aybba doozati beettiyoonaa ha sohuwan? ha doozati qassi waani waani uttidonaa ay mala sohuwan uttidona waanida sohuwan de7iyoona?

ooso goshshaa bollan naa"u booratu morggiyan wottidoogaa sunttai aibaa geetettii ha morggiyan wottidoogaassi gidduwan qashettidaagaa sunttay aybaa geetettii ane qonccissidi yootite?

Cora attuma asay issippe ha sohan eqqi uttiis ha eqqida attuma asai ba qooriyan wolaitta wogaa qonccissiya pooxaa qooriyan qachchi uttiis eta garssankka issi tonddee de'ees. etappe guyye baggaara mittay de'ees. he mittaappe guyye hiniira qorqqoruwan direttida keettay keexetti uttiis.

Aybaa maxaafaa ha sohuwan be'iidde de'iyoni maxaafay qassi woysantta kifiliyaagee maxaafay o maxaafay tamaaretuugeeyye asttimaaretu maxaafay maxaafaayyoqqa huuphe qofay woygiyaagee?

dumma dumma goshsha oosoti de'oosona ha goshshaa oosotuppe ha sohuwan beettiyaageeti aybee aybee ayba goshshaa oosuwaa ha sohuwan de'ii dideetii ha goshshaa oosoi qassi awan de'ii waani uttide

Goshshaa bollan de'iya doozata be'eettees. Ha sohuwan beettiyay ayba dooza ayfee murutay inttessi beettii? Ane qonccissidi ha sohuwan beettiya doozaa ayfiya murutaa ane odite?

Aaho goshshaa dembban yafaran tokettida ha doozaa sunttay aybaa geetettii? ha doozaappe qassi kuyye baggaara aybee aybee inttessi beexxiyay appe sinttaara aybee beettiyay?

lomehee aboyla wodxi uttido kattaa sunttay aybaa geetettidi xeesettii qassi appe ha baggaara de'iya mashshay abolla wodhdhido kattaa sunttay aybaa geetettii ?

ssi yelaga na'ay ha sohuwan eqqidaagee aybaa banddiraa maayidi eqqidee i eqqidosaappe guyye baggaara aybee beettiyay? ani qonccissidi hanaai eqqido sohaanne i maayido banddiraa yootite?

sonne kare dumma dumma meedoosati de7oosona hameedoosatuppe ha sohuwan nuuni be7iyo meedoosai aibaa geetettii anee qonccissidi yootite so meedooseeyye kare meedoosee

Issi qorqqoro keettaappe guyye baggaara de'iya doozaa sunttay ayba geetettii? Qorqqoro keettaappe sokareeranne soqomoora aappun maata keettati de'iyoona?

goshshaa murutaa bollan eqqida aawaappe guyye baggaara de'iya doozati aiba aiba geetettiyoona? aiba ayba doozati goshsha muruta bollan de'iyoona?

oduwaa gattiya ha aaway ba huuphiyan aybaa wottidi i maayidoi aiphee appe guyye baggaara beettiyai aibee qonccissidi ane ha aawaassi de'iya notettaa muleera wottidi otide?

yelaga bitanee ba kushiyan oiqqido yeddaa miishshaa sunttai aibaa' geetettii qassi ha yelaga bitanee maayido maayoi aibee appe ya baggan de'iya keettai ai malaqalamiyan tiyetti uttide?

luxetta keettan awa efiyaa sohuwaa bessiya xifatiya be'iidde de'iyoon ha xifatee bessiyo sohai aibaa' geetettii qassi appe guyye baggaarakka aibee aibee beettiye?

bari kushiyan bootta ciraa oyqqida aawai ayba maayi uttida appe ushachcha baggaara aappun asati de'iyoonaa qassi appe haddirssa baggaarakka aappun asati de'iyoonaa appe guyyessa baggaara penggiyan bollan xaafettida xifatee woygiyaagee

manaaxxiriyaa ba ayfiyan wottida yalaga maccaasiya woysu naata goochcha uttadee a qassi aybaa maayadee ippe guyyeerakka aybee de'iyay

baaso haggaazaa oottiya aappun attuma asainne aappun macca asai ha sohuwan beettiyoona ha baaso haggaasaa oottiya asaappe gidduwan de'iya naa"ati ai mala maayuwaa maayidona?

Issi yelaga na'iya eqqaasu. Akka qassi wolaytta wogaa qonccissiya hadiya kootiyaa maayada suriyaa gixxada ba tohuwankka bootta caammaa wottada ba huuphiyaakka duge zaara toskkaya qachchada keehippe ufayttaydda sinttawu simmada eqqaasu.

dumma dumma mittaa ayfeta ha sohuwan be'ettees ha mittaa ayfee aybaa aybaa geetettii ha mittaa ayfiyaa sunttaa qonccissidi yootite ha mittaa ayfiyaappe guyye baggaarakka beettiyay aybee

koppiyiya huuphiyan wottida na'iya aibaa maaya uttadee qassi ippe guyyeera aappun asai de'ii he asaappe guyye baggan beettiyai aybee ane qonccissidi yootite?

wolaytta wogaa qonccissiya hadiya maayuwaa cora asay maayidi issippe maaran eqqidosona ha asaykka qassi dumma dumma tooraa qommuwaa bantta hashiyan wottidi issippe maaran gede simmi eqqidosona

Aappun meedoosati ha sohuwan de'iyoona? Ha meedoosati qassi so meedoosatey kare meedoose? Ha meedoosatuppe qassi guyye bagga haahosaara aappun guutta naati beettiyoona?

Doozatu giddon eqqida aappun attuma asati beettiyona. ha doozatuppe guyye baggaara aybay beettii? ha doozatuppe sintta baggaara qassi ayba de'ii?

aapun yettaa miishshati de'iyoona yettaa miishshati uttido sohaykka aybaa malati yettaa miishshatuissi doona baggay waani uttide?

aappun seera naagissiya asati de'iyoona eti de'iyoosaa sinttan bolla baggan de'iya xifateekka woigiyaagee awa malaatiyaagee awa bessiyaagee?

Bollaa minttettuwaa oottiya aappun asay? ha sohuwan de'i? A bollaa minttettuwaa oottiya asay waani eqqi utti de'ees. a bollaa minttettuwaa oottiya asaan eta hanotettaara gattidi qonccissidi yootite

barikkushiyan ammanuwaa malaataa oiqqidi qumaashsha maayidi ba huuphiyan qophiyaa wottida aawaappe haddirssa baggaara sinttan aappun attuma asati de7iyoona eti bantta kushiyan aibaiba oiqqidona?

caammaa qucciya na7ai aappun asatussi baaso haggaazaa immiidde de7ii? ha baaso haggaazaa immiya na7ai aibaa maayi uttidee? ane qonccissidi yootite.

issi guutta na'ay cora keesheta ba sinttan wottidi hegaappekka qassi issi keeshiyaa bollan uttidi appe ya baggan de'iya asa xeelliidde keeshiyaa bollan uttiis.

Ha na'eeppe sintta baggaara beettiya xifatee woygiyaagan xaafettidee? awude giyaagan xaafettidee? aybee aybee ippe sinttaara de'iyay? Ippe sinttaara de'iyaabaa qonccissidi yootite?

tonggu gi sawiya dumma dumma poola miishshati de'oosona. de'iyaageetikka bantta yafaran maaraara uttidosona. eta qoodai aappunne eti qassi aappun qommo qalamiyan shaahetti uttidonaanne qonccissiidi?

goshshaa muruta putiyaa achchan eqqida aappun asati de'iyoonaa? qassi he goshshaa murutan de'iya puutissido putiyaa sunttai aybee ayba puutiyaa geetettii?